hidhinanni hirate mereeshsha tini base addintanni lowo lowo uduunnicho afi'nanni baseeti hattono uduunne uddi'nanniha lekkate wodhinanni caamma lowo loworicho afi'neemmo baseeti yaate hidhinannire baalare wodaninke gede afi'neemmo baseeti

taraawanno xibb taraawanno dhibbi babbaxxino daniho lawishshaho korona gansho echiwieedisinna babbaxxitewo wolootuno kuri labbannori xa taraawanno dhbbaati kuni xibbi mamaa hige sa'anno yinummoro

daddalu biiro ledo hasaambe gobbayidinni daddallanni daddalonna gobbaidi woxe giddeedi woxira soorra hasiissanno kunino tini kusike lowontanni xaqqantanno yine hendanni korkaatunoo bapaxxitino huduunnicho gobbaidi eessiniro itophiyu birriwidira qole soorrote hasiissanno

Mootimmate ijaari lowo geeshsha mannaho jawa horo aanno babbaxxitino mangissate loosiisaano hakko lowosatenna babbaxxitino horo dagate aanni afamanno kuni ijaari mama mamo afamanno yinummoro lowo yannara quchummateti afamannohu

hidhanna hirate mereersha yinannihu daga quchumunninna baadeeyyetenni babbaxxitino hira haadhe shiqqanno baseeti yaate tenne base'rano baalare hasi'noonnire afi'nanni bayichooti

Mini uduunnichona biirote uduunnicho daddallani base. Mini uduunnicho yinanni woyiite wonbare, soofa, kurse, biffe babbaxitino uduunne hirranni bayiichoti.

hidha mito mitooricho addintanni hidhanna hira hasiissanno hidhanna hira hasiissanno yinanni woyite addintanni lowo lowo dani uduunne mito woyite hidha mito woyite hira hasiissanno kunnirano hidhanna hira danichate

fayinaanse lowo birra amaddanno yine hendanni maganu miniha woxe garunninna danunni amandanni base ikkitanna tenne baseno addintanni qullaawootu manninna magano waajjitanno mannooti amaddanno biiro ikkitanna konne woxe garunni horonsidhanno

Daddalu adintani manchu beetira hasiisano. Qoleno gobbaadi uduunne abbine hirranni woyiite lowo birra soorroteni afi'neemmoho ikkanna kuni uduunnino wuce qolle sonkeemmo woyiite babbaxitino e"o afi'neemmo.

Mininna biirote uduunni daddalaano daddaltanno woyiite babbaxino uduunne gobayiidino ikko itiyophiyu gidoyiidi shiqishannoha ikkanna kuni uduunni addinta biifanoho yine hendanni.

mannu babbaxxino xiwaminni xiwamiro xagicho adhate maramadhate hospitaalete giddo goxe akka'matenna babbaxxino daninni mannaho jawa horo uyitanni afantanno tini fayyimmate mine woy hospitaalete yineemmoti daga lowo geeshsha agalaggaltanonna dagate fayyimmara loossanno mineeti

gobbayiidi daddalu biironna woxu soorro riske yinanniti addintanni woxe soorra babbaxitinno uduunne koweyoo afi'neemmokkire gobbayiidinni hidhine woxe soorrineemo woyiite lowo eo etiophiyaaho afantanno yaate

bura woxe angate amande ha'neemmo woyite babbaxxiore hidhatenna babbaxxitino basera anga uyine woxe baatate horonsira dandiinanni konne horonsi'ra dandiinannihuno mannu konne birra anga amade ha're mannaho kaffala hasiissanno daafirati

Akisiyoone baankete ledonna babbaxitino daga ledo akisiyoone tuqqa hasiissano konnirano akisiyoone mahaaberete lowo kaa'lo uyiitanni afantannota ikkitanna...

Hidhanna hirate mereersha gido tinne dadalu doogo ikitanna dikkotennino babaxitino basera hiranninna afammanni kunni maa hire maa hidhinnanni yinniha ikiro Manu heeshora hasiisanore baalare hidhinnanni.

Dubbu manichu beettira lowo horo aanno tenne horo giddoni babbaxitinno xagga loosate babbaxitinno xiwanira babbaxitinno xagga dubbuni afi'ne looniseemoti qaanigannita ikkitanna dubbu addinittanni manichi beetira xiwamanno woytira lowo geesha hasiisanno.

Adona adote suuqe lowo geeshsha danchate. Mannu mayyira hidhanno isi ado? Ado dancha gede manchu beetira lowo horo uyiitanno. konnirano baalu ado horonsirona.

Tenne application mannu babbaxino coyiira horonsiranni afamanno tini horono mannu lowohunni horonsiranni afamannote yaate.

Onlinete hidhana hirate hayyo. Tini hayyo mannu heeshshi woyeessate babbaxitino doogonni hasiissanote yaate.

sagalete dani lowo sagalete dani hee'ranna tenne sagalete giddono mannu beyyeenete maala timaadume tesagale hattono babbaxxitino sagalete dana itanno yaate kunnirano sagale lowo geeshsha dancha tehatte sagale ite kairono mannu babbaxxitinoha koka mirinda biira ikko babbaxxitino agattote dani horoonsi'ranno.

budu babbaxxino garinni horonsi'nanninna leellinshanniho kuni budu mitte daganna mitte gobbara ayimmase xawisanno budeeti konne bude addintanni seekkine amandiro dancha lawe leellannoe anera

Daddalo daddala lowo geeshsha danchate korkaatuno gobbayiidi woxu soorro adintanni danchate. Woxe soorrinanni woyiite itiyophiyuni gobbara qolle sonke itiyophiyaho afidhanno eo lowo geeshsha danchate.

mannu tenne dijitalete baatooshshe hayyo horonsi'ra baxanno korkaatuno rahadonna shaqqado ikkitino daafooti tini hayyo mannu silkesinni ikko akaalete mare kompiterete sistemenni horonsi'nanni doogooti

mannu quchumunna baadeeyyete hee'ranno manni gamba yee akisiyoonete dikkubba tuqqanno tini akisiyoonete dikkubba gaware mangistete sarraatanye daddalaanchunna babbaxxitino looso loossanno mannooti e'e tuqqitanno base ikkitanna akisiyoonete dikkubba jawa geeshsha danchate

tini farcote mayimma yineemmoti mannu babbaxxitino doogonni giwamironna babbaxxitino doogonni baddalamiro tenne halaalaancho yoo yaatenni woleho faradde dancha yoo halaalaancho yoo uyitanno dargaati yaate

Insurancete yineemmo woyte mannu umo qoxophanoha woyi makina hidhano woyte insurancete noosi yinuummoro kaameelu galchamiro woyi gudatu iillisiro tini insurance wo'ma woce dandaatenni kone makina wirro biddi assittanoreti yaate.

akisoonete dikkubba dikkubba yinanniti tini dikko mannu maabarunni gamba yee fa'ninota ikkitanna tini akisoone mannaho lophote lowontanni danchate

mootimma elektiroonikisete owaante uyitanno tini owaanteno huccete noomanni ledo xaadatenna babbaxxitino poletiqu haja hedo soorrate hasiissanno owaanteeti yaate tenne owaante mangiste horonsidhanno

Ado sidaamu dagara lowo geeshsha baxisannona faayya ikkasenni Manchu beeti ado agatenni wolqa afiranno konnira ado horonsi'nanni lowo doogoniti buuro adotewii afi'nanni buuro umoho riqqate horonsi'nanni.

Mannu hasirinore baalare wodanisira halchinore baalare afiranohu supermaarketeteniti. Supermaarkrtr marriro mittoricho hasi'noonire hoonganiri dino wodanu gede hasi'noonire baalare hidhine daate addintanni faayyate yaate.

aganna sagalete mine sagale lowo dani sagale afi'nanni korkkatuno sagalete mine hasi'noonnire baalare afi'nanniha ikkanna tini babbaxitino sagalete danna heedhannowaati tini sagale ita duuwahasiissanno

dikkote hidhinanni dangara hasi'ne dikko ha'nanni woyite boondu uduunne hidha banxanni banxannihu korkaatino boondu uduunni du'manna addintanni dancha ikkino daafo mannu boondu uduunne addintanni baxanno boondano afi'nannihu babbaxxitino diikkora ikkanno.

hinkote fayyimma babbaxxitino doogonni gargara dandiinanni lawishshaho hinkote keeraanjimma xibbu gawajjannoonkekki gede hinko fiqiiqiranna sekkine hinkote saamuna hidhine hayishshira hasiissanno

poletika poletikaho yaa mitte daga mitte daga ledo xaadhissanno sisteeme ikkitanna tini sisteeme mitte daga wole daga wokkalte hadhe coyidhanno coyeti yaate konne poletikaho yineemmo

giirate dano gargarranni bayichoo yinanni woyite mannahoo adagu giirannihu aggaxaame iilliro mannu gargarate horonsi'ranno yaate konnirano lowo geeshsha baxisanno bayechooti

Dubbu latishi lowontani hsiisanno korkatuno foolemo foolena oxijiine ayerete biinifile abate dubbu adintani hasiisano yaate konira dubbobaalunkuni latisha sekine latinsumoro danchaho

babaxxitino ho'dhishshahonna babbaxxitino uduunne hogophate horonsi'nanni kaamee lubba afantanno baseeti tenne basenoo woleho egenshinsha loonse addintanni mannu hidhanno gede assanna babbaxxitino makiinna gobbayirinni abbine hirranni baseeti tini kaameela hirranni base yaati

Adona adote sirchi suuqe tini adote sirchi suuqe yineemoti addo manchu beeti horoonisiriro danchate tene addo horoonsiraeni manchu wolqa afirano tini wolqa maaho kaalitanosi yinumoro

biirote uduunnichi mannu biirote ofollanno babbaxino looso loosanno woyite babbaxitino uduunni aana ofolla hasirannohaisiphoonjete wonbarrababbaxinore awawa ikko babbaxinore biifisannore wora hasiissanno

Dubbu manchu beettira calla ikkikkinni dubbu gaxigalla heedhanoha mine ikkasini kainohunni dubbu manchi beettira calla ikkikkini babbaxitino doogonni gaxigalu horonsirate hasiisano konnira dubbo seekkine towaata hasiisanonke.

Farconna manimmate qooso tini farconna manimmate qooso Yaa mununnita mayimmanna ayimma gargartano qooso ikitanna tinni qoosono lowo manira jawa horo uyitanni afantano.

Agunna sagalete mine mannu jawa geesha aganna sagale ita hasiranno sagale babbaxewo maala, beyye ayinete, timaatime, dinicha babbaxitinno sagalete dana afi'nanni baseeti

giirate dano gargarranni bayichi lowo lowo horo aanno babbaxxitino basera giirate dano iillitannoha ikkanna kuni giirate danorano babbaxxitino maabiraatetenni ikko laambunni ikko arru korkaatinninna babbaxxitino mini giira mikiniatinni iillanno korkaata gargartanno

maga'note minne fayinansete owante yinanni woyite babbaxxitino owaante uyitannoha ikkanna kuri owaante giddoo bapaxxitinoha maganu mine minate horoonsi'nanni yaate

Mannu hidhanna hirate mereersha lowore daddallara hasirano kuri giddono mannu hidhe daara hasiranori giddo intanni sagale umitta ikkittanna, intanni sagaleno lowo danitta budeenna loosi'nannire gaashe lawinore babbaxewore zayiteo hidhara harano.

inshuraanse mamiinni afi'nanni yiniha ikkiro ise mangisteenna mangistte ikkitinokki dirijjite ikkitara dandiitanno tinino addinta baxissannote korkaatuno mannaho jawa ka'lo assitanno

Adona adote sirchi suuqe. Ado laluyiiwi afi'nanite lawishshaho qaaqqulleho iibbado ado mannu horonsiranni afamanno.

Oniliynete hiranna hidha adintanni danchate yinne hendanni korkaatu no wucete noo uduunicho itophiyu gido hee'ne soqanna hidha dandiinanni yaate adintanni oniliynete loosi danchaho.

Gobbayidi daddallo daddallaniha ikkanna kuni daddalino birra soyirine itophiyuniha birra doolare soyirine hirranni doogoti tini doogono gobbayidi xaadoshi ledo assinanni amadisiisitinote yaate.

adonna adote sircho yineemmo woyite adote sirchi buuroho konne buuro korinshe waasu ledo wodhatenna babbaxxitino mannu bunaho wodhe agate lowo geeshsha hasiissanno yaate kunnira ado baalu mine heedhuro danchaho yee hedeemmo

Bura woxeeti yineemmohu mannu woyi kiisesira wore woyi angasira amade babbaxitino hira hidhano woyiite kiisesira anga wore haare aannoho yaate kuni woxi silketenni tiransifere assa didandiinanniho yaate.

quchumu doogonna buusa yineemmoti tini buusu mannaho babbaxxeyo xibbi iillannokki gede waa wolewa qole haa'raranno buusa ikkanna konne buusa baalu quchumira hee'ri rodancha lawe leellannoe anera yaate

dagate afaansha shiqishahya mayyate yinummuro dagate afaansha babbaxitino garinni shiqisha dandiinoenni kuni afaanshino lowo geeshsha daga egensiisatenni afamannoha ikkannattini daga babbaxhitino quchuminni gamba yitinote yaate

Inshuraanse maaho kaa'litanni horose isi maati yinumoha ikkiro addi addi horo uyiitanni afantanno tenne horose giddo anera addintanni baxisannoe horo Mannu qarramiro dodde iillate looso loossano.

baankete appilikeeshiine yaa tenne horonsi'neemmo addintanni hasi'noommo coye baalankanni mulenni afi'nanni gede kaa'litannote yaate tini applikeeshiine mannu baalu horonsiriro danchate yee hedeemma.

Agunna sagalete mine agu babaxitino agi heeranna kunnino shotanna kaajado agatto yine lamewa bandanni yaate shota agatto manna dinbisanokita ikitanna kaajado agatto kayinni manu age dinbanota ikitinote yaate konni daafira agu manchi beetira dadanchaho.

foletiku maati yinummoha ikkiro mitte daga wole daga ledo xaadinsanni sisteemeeti tini sisteeme garunni horonsi'ne manna mannunni xaadinsanni garaati tenne gara maati yinummoro sisteemete yine woshshinanni poletiku horo

tini kaameella woy polisxaawi kaameella yineemmoti babbaxxitino mannooti woy wonjala loossuro jaddo loossuro tenne jaddo gargarate rahootenni horonsi'nanni kaameella ikkitanna

Dubbuwiinni haqqe murre babbaxitino wonbarranna babbaxinoha mini uduunicho loosate dubbu addintanni hasiisano manchu heeshshora. Mine mi'nine hee'nannihu dubbuni ikkino daafo dubbu addintanni danchaho.

moyibili baankete suuqe yinanniti tini moyibili baankinge babbaxxitini doogonni ikko babbaxxitini baankera kowiicho hee'ne wolewa noohura soqqate hasiissanno baankeeti. Tini baankeno addinta mannu yannasi garunni horoonsirate hasiissannote yaate.

Dagate afansha yinnanniha Manu budu uduune udire woleho dagasi egansiissanna woleho afansha leelishano hasiissano dagate afanshi shiqanohuno babaxitino miidiinninna babaxitino basera shiqinshanni doogo ikitanna tinni doogono adinta daga leelisha hasiisano doogooti yinne hendanni.

maganu mine loworicho loosa hasiissanno beetekiristaanete mannu babbaxxitino woxe amada hasiissanno konne woxeno maganu minira fushshinoonniha ikkanna kunnino dancha bacho hosiisa dancha gede assine amada hasiissanno

Adona adote sirchi suuqe yinanniti tenne suuqera babbaxitino ashagantino ado, fafirikunni fultinno ado, lalo xuurre haa'noonni ado, babbaxitino dani ado anfanniwa base ikkitanna tini adona adote sirchi suuqe yinanniti addintanni danchate yaate.

ilamate barra borreeshshi mereersa yineemmo woyiite ilamate barra borreessinannihu hospitaalete ikkanna tini borreessote amadama maa la'annote yinummoro mannu babbaxxitino gobbanna babbaxxitino rosira ha'ranno woyite ilamate barri mereershi borro hasiissannote yaate

Butuke Butukkenna supermarkeetite yinanni dikubba baala addintanni mannaho jawahoro uyitannote tini mama afantanno yinummoro lowo yannara la'neemmonte gede quchumaho afantannote yaate

gobboomu ayiimate xawishshi kaarde biirubba tini biirubba mannu mitte basenni wole base ha'ranno wayite ayimate xawishshi angasi hee'ra hasiissanno tinino gobbate malaate kulannowa ikka noosi

boondu uduunni babbaxitinno dancha dancha uduunne afi'nanni du'ma uduunne shaaladda uduunne hasi'noonni daninna hasi'noonni bayicho afi'nanniha ikkanna kuni boondu uduunni addiinta mannaho baxisannohonna biifannoho yine hendanni.

tekinolooje yineemmo woyite babbaxxitinno tekinolooje nooha ikkanna tini tekinolooje mannaho lowo horo uyiitanno tekinoloojetenni mannu wolqansa jawa fushshikkinni tekinolooje horonsi'ranno garaati yaate

mootimmate elekitiroonikisete owaante yineemmoti elekitiroonikise mangisite uyitanno owaante ikkitanna tini owaanteno babbaxxitino quchumiranna babbaxxitino baadeeyyera uyinanni owaanteeti yaate

Boondubba addintanni jawa geeshsha lowo horo uyiitannote. hattono boondu mayiira mayii horo aannoho yinumoro udi'niro lowo geeshsha biifano uduuneti. hattono shiimu birrini afi'neemmoho.

kaameela hirranni base. Kaameela hiranni base yaa babbaxxitino kaameela hogophinnannire wole dana hogombannire manna hogombannire jawa ikko shimammadda makiinna egensiinsanni base ikkitanna tinni kaameelu base kaameela hirranni base yine woshshinnanni.

buqqeete fayyumma tini buqqeete fayyimma yineemmoti babbaxxitino doogonni manchu hedinore garui woleho sayisate horonsi'neemmoti tini buqqeete fayyimma yineemmo buqqeete fayyimma addintanni manchoho jawa horo uyitanno fayyimmaati

tini lowiddaanna ishine hogombanni kaameella babbaxxitino gobbanninna babbaxxitino quchuminni ishine gamba assite wolewa hunate looso loossanno konne ishine mayira gamba assitanno yine hendiha ikkiro keeraanchimma gargarate loossanno loosooti

lawishshaho itophiyaho lowu dani budi noosi konni budi giddono mittu sidaamu bude ikkanna sidaamu budira babbaxxeehu budu noosi umoho amaxxate dana intanni sagale dananna uddi'nanni dani babbaxxino garinni budesi leelishannoho

Hidhinanni hirate mereershi giddo batirano base ikkittanna dikkote giddo lowo manni hira hidhanni kawa ka'a higganna anfannite yaate konnirano dikkote mereershi giddo babbaxitino hira dandiinanni.

tekinolooje tekinolooje mannu babbaxitino base'ra hee're marrajja sawassawannowa woy gamba assannowa ikkanna tini tekinolooje mannaho jawa kaa'lo uyitanno shiima wolqanni jawaricho loonsannihu tekinoloojeteeti tekinolooje addinta danchate

inshuraansete yinanniti, mannu makiina hidhanno woyite minesi babbaxitino doogonni woxesinna hirino basenna bayicho wodhanno mineeti yaate birra

Bura woxe mannu umisini afirinoha mannuwinni liqiranoha woyi akowatesinni baankete fushe kiisete adhe dayino birra ikkanna kone kashe bura woxe manchu mitore hidhara hasiriro hakkoe fushe aanoha ikkano wone bura woxeti yine woshineemmo.

Mannu akisiyoone mayiira eanno yinumoha ikkiro eote buusati lophote lowo geeshsha danchate mannu babbaxewoo woxe suuqe addinta lowo geeshsha lophano yaate addinta danchate.

fyinaansete maganu mini fayinaansete owaante maganu mine fayinaansete owaanto mannu babbaxitino doogonni maganu minira woxe gamba assinoha konne woxe amaddanno mannanna biiro betekiristaanete fayinaanseeti maganu mini minnanni baseeti yine heniddanni

Mannu baalu baankete applikeeshine horoonsiriro danchaho, korkaatuno baankete applikeeshine yanna qoxxowatenni lowo kaa'lo uuyiitanno yaate.

Boonida daddalittanno manooti gobayidinni maritte hidhite gidooni woy dikkote shiqishate horo horonisidhay afanittano konnirano mannu hidhanohu bqalu boonboonda addinittani baxannona halichanno yaate konnira booniddu danichaho yee hedeema

Minenna biirote uduunne miniranna woyi biirote hasiissano uduunne wonshate yaate.

Dubbu latishsha kuni dubbu latishshi addi addi horora horonsi'neemmoha ikkanna dubbo qooxxeessanke seekkine gargaranna seekkine latissa hasiisano korkaatuno babbaxitino horo aanohurati.

adonna adote sirchi suuqe yineemmo woyite suuqe babbaxitino adote suuqe dana afi'nanni iibado ado geinto ado hattono shafame ado afi'nanni

Boonidu yaa babbaxitino basenni gobaayidi gobbaniino ikko gidoodinni shiqanno uduune ikkana konni alibaanni mannu uddirinno woy horonisirino uduuneti yaa danidiinanni boonidu addinitanni uddiramdiramino uduuneeti.

gobbatenni wole gobba harate horonsi'nanni dijitaalete baatooshshi hayyono lowo geeshsha mannaho horonsiranni afamanno hayyo ikkitanna tini hayyo addinta danichate yine hendanni korkaatuno mannaho rakke xaqqa'mate dandiitanni

konfiraanisubba yaa yaate yinummo ikkiro mannu babbaxxitinno daninni koonfiraanse gamba yaanno yine henidanni kuni gamba yaanno koonfiranse ayyanaame way kultiku koonfiranse ikka dandiitanno

Really stata. really state babbaxittino maasitawoqiya loosanni afannittano fooqetti tine fooqe gillete Mani ikko manigisite adarajae mannu Heerano gede kalaqano

konfiranse umiti konfiraansete yineemmoti ayyaanaamee konfiraanseeti tini ayyaanaamee konfiraanse magano maga'ninanni base ikkitanna tenne base'rano mannu addintanni hagiirraamo ikke magano magansi'rannowaati

bura woxe woy engilizete afiinni kaahshe amaaru afiinni xire genzaawe yineemmohu kuni woxe anga woy kiisete wodine adhine ha'neemmoh ikkanna kuni horonsi'rate babbaxxitino doogonni hasiisanno yaate

Supermaarketete mannu qaaqqulinsa ilamanno yannara babbaxitino ayyaannara babbaxitino dani hira hidhano bayiicho ikkitanna konne bayiichono babbaxitino dani hira afi'nanni yaate.

hoxishshu mama mama afi'nanni yiniro hoxishsha babbaxxitino jawa doogo aana afi'neemmoha ikkanna tini hoxishshu owaante mannaho lowo kaa'lo uyitanni afantanno konne hoxishsha baalu ha'rironna baalu horonsi'riro dancha lawe leellannoe

mannu yannasi guxxikki babbaxitino basera heere minesi heere hiranna hidha dandaannota egensiissanno maraweeti yaate tini marawe mannaho jawa horo uyitanni afaantanno mannu yannasi garunni horoonsirano gedeeti.

inshuraanse manchu beettira jawa horo uyitanni afantanno mannu qarramanno saatira dodde iillitannoti inshuraansete inshuraanse ithophiyu giddoo heerase korkaatinni lowo manni dancha heeshsho heera hanafanno yaa dandiinanni

korreentete beenkanni sini mereershira loossannori babbaxxitino korreentete aana loossanno ogeeyye garunni korreente dagate beehate afantanno tini korreentete mereershi jawa korreentete wolqa amadino baseeti

mootimmate ijaara kuni mootimmate ijaara yineemmohu woy amaaru afiinni yemengisi hintsaochi yineemmohu kuni ijaari babbaxxitino horo uyitanno lawishshaho babbaxxitino looso dana amaddinoha ikkanna

bude kuni budu mannu babbaxxitino daninni budesi leellisha dandaanno mannu uddi'ranno akatinninna itanno sagale daninni budesi woleho leellisha dandaanno garaati yaate

farconna mannimmate qoosso tini mannimmate qoosso mannu baddalamannokki gede gargarate uurritino firdibeetite woy manna halaale faraddanno baseeti yine woshshinanni

maganu mine fayinaansete owaante maganu mine fayiinansete mine owaante addintanni magano magansi'nanni halaalaancho bayicho woxe maganunniha fushshate yaate konne woxeno qorophotenni amada hasiissanni

Dubbu dancha gede assine akabakabe horonsi'niro addittanni dubbu saadaranna bushu hoshoshamanokki gede agartano konnira dubbu saada babbaxitinoti galate horonsidhanohu dubbo ikkino daafira addittani latishsha loossa hasiisano.

hidhate hirate mereersho baalunkunni mannu hidhanna hira dandaanno yaate hirate mereersho mannu babbaxxitino hira shiqishe intanni sagalla ikkito uddidhanni uduunne babbaxxitino garinni shiqishanninna hixanni afamanno kunnirano addinta dikkote mereershi lowo geeshsha danchaho yine hendanni

inshuraanse lowo horo noose tini inshuraanse mannu babbaxxiyo garinni babbaxxitio basera inshiraanse eanni afamanno korkaatuno inshiraansete lowo horo nooseha ikkanno tini horono mannu gawajjamannokki gede kaalitannote yaate

hodhishshu owaante tini hodhishshu owante yineemmoti mitte gobbanni wole gobba ha'rate horonsi'neemmo owaanteeti yaate tini hodhishshu owante addintanni lowo dagara dancha kaa'looshshe assitanni afantanno

Baankete suuqo, tini babbaxitino basera Moobile baankingeteni woxe transfer assine woyi woleho qolle sonke adhineemmo danati yaate konnirano addintanni baxisano.

Tini Maganu mini owaante maaho horonsi'nannite kone faayinansete woxe yinuummoro babbaxino basena babbaxitino agiligilote hosiisano mannu konforanse qixxeessine Maganoho galatta.

tini dagate paarke mayi mayi horo uyitanno yinummoro gobbayidinni babbaxxitino mannooti dagge daa''attanno woyite tini dagate parkuwa gobbate lowo gawe eessitanno yine hendannite yaate

supermaarkeetete babbaxxitino qaaqqullu sagalla ba'annokkita ashshagantinota hattono albaho riqqinannire babbaxxitino saamunna babbaxxitinnore su'naannore inna seennu riqqannore babbaxxihore umoho wodhinannire kuri baalare afi'manno

mannu addi addi dani daddalo baxanno kunni daddali giddono boonda daddalanno boondu daddali lowo geeshsha tirfanninna woyyanno daddalooti yine henddanni konne daddalo daddalanno mannino addi addi kontirobaande horonsiranno

kaameela hirranni base mannu kaameela hidhannohu dayiro addintanni danchu garinni astanaaggadanna kaameelu dancha ikkinota kullaanni hira hasiissanno kuni kaameelu baseno addinta injiitanno kaameella babbaxxitino dannita afi'nanni base ikkitanna tenne kaameelate base kaameela la ate addintanni baxissanno baseeti yaa dandiinanni yaate

Maga'note minni fayinansete owonte fayinansete owaante babaxinore asate betekiristaanete mi'natenna munnu ofolano base qixeesate horoonsi'nanni woxu biiro ikitanna tinni woxu biiro garunni horoonsidhano woxe yaate.

waa shiqinshanni darga waa shiqinishanni darga yineemmo woyite mannaho woy dagate waa shiqisha hasiissanno konne waa mama shiqinshanni yinummoro babbaxxitino basera waa loonse shiqinshanniwa ikkanna kuni wayino mama anfanni yiniro dafo

Kowiicho woyi mule afi'neemmoki uduunne onlinetenni xaadisattenni woxe tiransfere assine hidhate hayyooti.

kuni biirotenna mini uduunni daddalaano maa maa shiqishshanno yine la'nummoha ikkiro babbaxxitino soofubba babbaxxitinno dani awawa babbaxxitinote minu geexa geexenna hattono woloota labbannore hirtanni afantanno yaate

tini farconna mannimmate qoosso yineemmo woyite dagate halaale faradatenna halaalaancho yoo yaate afantanno minna ikkitanna tini farcote mini halaale faraddara ofoltino mannootaati

ninke qooxeessi'ra mannu akisiyoone lowo geeshsha horonsiranno hime akisiyoone jajcaba mannuwa lowo lophote kaima ikkite afantanno tennerano mannu lowo geeshsha baxannose yaate

Tenne Mannu mayiira horonsiranno baankete apilikashiine yinumoha ikkiro birra mannu kiisete hoogisiro ise horonsire woxe wolewa sowaatenna hira hidhate horonsiranno.

tini mobailibaankingete suuqubba yinanniti mobayilibaankingee silke anganke nooo geeshsha babaxxitino doogonna babbaxxitino base'ra hee'ne horonsi'neemmo suuqa ikkitannatana tini suuqe lowoontanni danchate

suppermarikeettete woy dikkote babbaxitino sagalete dana babbaxitino saamunu dana babbaxitino qiwaatate dana afi'nanni base ikkitanna tenne baseno babbaxitino katamu giddo ikkanno yaate

dijitaalate baatooshsheetti yinannihu dijitaalate horonsi'nanni wayite babbaxxitino onlayinete horonsi'nanni doogo ikkitanna dijitaalete kiffiyya r way madiraki yineemmoti babbaxitino horo uyitannote

ado saadate giddonni afi'neemmota ikkitanna adotewiinni afi'neemmori addi addi horo noota buunxannita ikkitanna ado manchi beettira babbaxxilino horo uyitanno kunnirano ado lowo geeshsha danchote

qarqaru keeraanchimma qarqaranke keeranchonna co'icha assa hasiissanno hattono mayi mayinni coicha assinanni yinummoro qarqarinkera babbaxxitino ishinubbanna babbaxxitino foole afi'rino du'namino wayi hee'rannokki gede qarqaranke biifisa hasiissanno

Dikko woyi superimaariketete yineemmoti babbaxxitino dani uduune afi'neemmowa ikkanna tene markete jajjabba katama giddo anfannitta ikkittanna tene marikete lowore horonsi'nannire afi'nanni yaate.

paasipoorte shiqinshanni mereersha paasipoorte mayira shiqinshanni yinummoha ikkiro mitte gobbanni wole gobba ha'rate paasiwaarte shiqinshanni yaate paasipoorte horo maati yinummoro lawishshaho kawiinni ameerika ha'rate paasipoorte hasiissanno

boondubba yineemmo woyite mannu uddi'rino uduunne ikkinno daafo konne uduunne ninke horonsi'neemmo woyite hayishshinikki horonsi'ra dihasiissanno

lowiidani ishine hogombanni kaameella tini kaameella katamu biifanno gedenna kuchuma lowo geeshsha biifisate ishine katamunni wolewa qolle hogoombe hunate horoonsi'naanni

Minunna biirote uduune daddallanni base tene base addi addi baseti haqquninna siiwilunni burusheteninna chigunni babbaxitino lasitikenni loonsonni uduuncho ikkanna tini base additta danchate.

xagicho babbaxxitino xibbi'ra xaginsanni xagicho ikkanna kuni xagichi addintanni mannaho xiwanaho horo aanninna fayyimmate jawa kaa'lo assanni afamanno konne xagicho baalu horoonsi'nummoro dancha lawannoe anera

inshuraanse addintanni mannu minu mini inshuraanse afi'ranno daddalu inshuraanse makiina hiidho makiinu inshuraanse babbaxxewo daninni inshuraanse eanni afamanno korkaatuno mannu albillitte iillitaansa gawajjo gargartanno gede horonsi'rara yaate

Ado addittanni coomittanonna baxisano korkaatuno addittani wolqa aatenna babbaxxitino inerije aate xaqa'mineemmo konirano adote karbohadirete sircho amadinotta ikkanna lowo geeshsha mannu ise affirano.

kuni korreente beenkanni sini mereersha yinannihu kuni korreente babbaxxitino basera beenkanni base ikkitanna tini baseno addinta mannaho jawa adaga iillishshanno waati yine hendanni tenneno baalu qorophotenni horonsiriro dancha lawannoe

giirate dano gargara addintanni hasiissanno lawishshaho mittu mini giiramiro ku'u minino giiramanno daafo giirate dano gargartanno owaante baalawa heedhuro anera dancha lawe leellannoe

konferaansuba konferaanse lamu dani konferaanse no tini konferaanse mayi mayi danite yinummoro mitte ayyaanaame konferaanse wole kayinni poletiku xaandanni konferaanse ikkitanna tini konferaanse danchate

biirote hasi'nanni uduunne woombare kurse madardara babbaxxitino uduunnicho biirote horonsi'nanni tini biirote uduunnichi addiintanni mannu biiffanno gede asse horonsi'ranno.

ilamate barra borreessinnni mereersha ilamote barra borreersinanni mereersha yaa mayyaate yinummoha ikkiro babbaxxitino manna ilaminno barra afate borreessinanni mereershaati konne mereersha mama anfanni yinummoro babbaxxitinno fayyimmate ogeeyyewa anfanni yaate.

tini dagate parke yineemmoti giddose babbaxxitino horonna babbaxxitino dani amaddinoha ikkanna tini maati yinummoro mannaho jawa kaallonna jawa irkishsha assitanno tini paarke mannu gawajjamannokki gede gargartannote yine hendanni

agunno sagalate mine babbaxxitinno sagalate dana afi'nanni base ikkitanna mannu hudiriro sagale ita addintanni hasi'ranno kunnirano sagalete mine mare babbaxxitino dani sagale hajacce itara hasi'ranno yaate kunnirano sagalate mine addintanni danchaho yaate.

Baanketena guutu gutu maamara yinanihu addintanni baankete ledo amadisiisame manchu lophora loossanno dagaati yaate. Tini dagano addintanni hasiisanno garinni daga lossate horonsi'nanni doogoti yaate.

Dijitaaleta baatooshi hayyo tini dijitaalete baatooshi hayyo lowo geesha mannaho lowo hora uuyiitanno tini horono ma maati yinummoha ikkiro mannu silkesi horoonsire babbaxxitino dijitaalete baatooshe baata dandaanno konnirano danchate.

supermaarkeettenna dikko lowo geeshsha dikkote mannu gamba yee hira hidhannonna hiranno baseeti dikkote adoo buuro babbaxxinore afi'nanni baychooti kuni baychino lowo manni gamba yaanno

tini kaameela hirranni base addinta kaameela dancha ikkinotanna kaameelu me"e diro keeshshannohoro kaameelu me"u garinni hasi'nanni gede assine shiqinshe dagate egensisanninna dancha ikkinota kullanni hirranni baseeti yaate

mannu sagalenna bunu mine lowo geeshsha hasi'ranno buna age umonsa fataa yaate babbaxxino kaajjille aanno bunu kunni daafira mannu buna shae ikko shota agatto baala agara dandaanno

Onlinete hidha hirate hayyo lowo geesha danichate tini hayyono manichu beettira jawa horo uyitanno konnirano ani addinitanni onilinete looso loosate lowo geesha danicha ikkenota afooma yaate konnira baaluniku manni loosiniro dassi yaanoe

boondu uduunneeti yineemmo woyite boondubba babbaxxitino gobbanninna babbaxxitino kuchuminni uddi'raminno uduunne gamba assine abbinannita ikkitanna konne uduunne gamba assinannihu hirraraati

Onlinete hidhanna hirate hayyo ,babbaxino uduuni anera heeriero online horonsire babbaxitino mannira hira shiqinsheemmo doogoti yaate, tini doogono additta danchate yine hendanni itophiyu giddono afi'nannikki uduune afirate horonsi'nanni yaate.

dubbu lowo horo aannoha ikkanna tenne horo giddonni mitte horosi babbaxino turiste wuccetenni dagge gowanya'anno gede babbaxitino gobbayidi eo afi'neemmo gede horonsi'neemmote.

Buru woxi addintanni manchu heeshshora hasiissano yee hedeemma. korkaatuno babbaxitino basera marre shenteemmokki gede.

tini supermaarkeettete woy butuke woy dikko yinanniti babbaxxitino uduunne butukete afi'neemmo lawishshaho caamma lekkate wodhinanni koatte uddi'nanni uddano bolaalla shemize hattono woloota afira dandiinanni

gobbayiidi daddali addinta danchaho korkaatuno babbaxxitino uduunnenna babbaxxitino manni ledoo xaadoshshe kalaqanno kunino gobbayiidi daddali biiro woxu soorro kuske yinanniti woxu soorro addintanni garunni soorrate horonsi'nanni doogooti

Lowo uduuncho onlinetenni hidha hasireemma konirano onlinete uduune daafurikkinni lowo wolqa fushinikkinni onlinete xaande woxe transfer assine hidhanna hirate doogoti yaate tini onlinete doogo mannu baallunku horonsiromero danchaho.

konfiraansubate mannu babbaxxitinno faarsoo faarsanni magano galatanni ilillisannina babbaxitino galata maganoho shiqishanno baseeti qoleno babaxitinno dhibbinni mannu huranno basreeti

Maga'note mini faayyinansete owaante yineemmo woyte babbaxitinoha betekiristanete woxe horonsi'nanni base ikkittanna kone betekiristanete woxe babbaxitinore wongellaho loossate babbaxitino mannotira kaa'lo assate horonsi'nanni bayichoti.

Superimaarimeetete yaa babbaxitinno umoho riqqinayore alibbaho riqqinayire saamunna babbaxitinno ashaganitinno uduune afi'nanniwa ikkana konne uduunenno rahe tabalaashanokki gede horonisi'nanniho yaate

kalqete fayyimma tini kalqete fayyimma yineemmoti itophiyaho ikko alamete agarreemmo fayyimmate owaante ikkitanna tini owaante addintanni dancha horo uyitanni afantanno

tini inshuraanse maera danchate yilummoro lowo lowo geeshsha mannaho dancha ikkitinu daafooti anino kenne inshuraansate mzaggawame ise ledo loosummoro dassi yaannoe gorgaatuno ise lowo geeshsha danchate

onlayinete hidhanna hirate hayyo ani kowiicho hee're hireemmahu woy daddalu hayyo rosoommata ikkiro wolu mannira onlayinetenni hiranna shiqisha dandeemma yaate kunni no mannu jawa irkata afi'ranno woy jawa geeshsha hagiirrammo ikkanno doogooti yine hendanni

ispoorte isipoorte maati yinummoha ikkiro isipoorte babbaxxitino dani ispoorte nooha ikkanna tini isipoorte maatimaati yinummoro lekkate koyese ruuccanna babbaxxitino dodanshonni loonsannita ikkitanna

Gobbayiidi daddali lowo geesha danchaho korkaatuno Itophiyu giddo nookki uduunne gobbayidinni eessate babbaxitino basera hee'ne uduune adhatenna gobbayiddi daddali woxu sooro koste yinanita horonsira hasiisanno.

inshuraanse addintanni lowo horo uyitanno tini inshuraanse manna kaa'latenninna baabbaxitino doogonni birra qoxxophine wodhinoonniha hakkoye nibirete agarta agaratenni inshuraanse lowo geeshsha horo dancha uyitannote yaate

Addinta aguna sagalete mine lowo geeshsha danchaho. Mannu ago mayiira aganno yiniro umosi tazinaana"antenna babbaxitino mitiimma hawate aganno. lowo birra baante e'naniwasti yee hedeemma.

addintani boondubbaa baxissanno uduunneeti anino afi're daddalomaro dassi yannoe mayira yinummoro addintanni boondu uduunnini lowo gawe afi'nanni hattono lowo eo afi'nanni tinino mayi eo yiinummoro babbaxxitino eo uyitanno

supermarkeetete woy butukete yinanniti butukete jajjabunna shiimmadu maatenna qaaquullu uduunneno afi'nanniha ikkanna hattono lekkate wodhinanni koatteno heedhannowaati

Bura woxe yinannihu aniga amanidde babbaxitinno basera worre ha'nanni woxe ikkana kuni woxino manichu umisiha woy woluyiwi liqiirinno woxe ikkara danidaanno konne bura woxeeti yineemo yaate

Adinta lowo geeshsha aguna sagalete mine hasiisano daafira kunino quchumaho heeranno kunino mannu buna age babbaxitino agatto kaajjadona shaqado agatto aganno.

mini uduunnenna biirote uduunnicho mannootu daddaltanno wayite babbaxxitinoo tirfenna eo afira hasidhannu daafo uduunne korkaatu nookkiya lowo geeshsha biifisse shiqishshanno yaate

mannu akisiyoonete tuqqanni gamba yee baadeyyete mayeta ikkito labballu akisiyoone tuqqa baxxanno baxxanno korkaatino akisiyoonete tirfe woy jawa ikkanno birra afi'nanni kunino mannu lophote kaajje leellanno gede.

hinkote fayyimma hinkote fayyimma babbaxxitino doogonni gargadhineemmoha ikkanna hinkote dhibi iilanonkekki woyinim gawajjannonkekki gede agarreemmo doogooti tenne hinkote b0 gargara yine woshshinanni

Ado lowo geesha danicha ikkasenni manichu beetti ado babbaxitinno doogonni horonisira dandaano lawishshaho ado iibbado geinitto shafamenna hattono uriggo yine mannu agate lowo geesha horonisiranno tini adote hiro manichu beettira lowo geesha danicha ikkasenni mannu baalu ado lowonitta asse baxano yaate

Akisonete dikko mayaati yinuummoro tini dikko mannu babbaxxitinotta huuro tuqano babbaxxitino birra tuqano akisonete dikko babbaxxitino horo uyittanni afantano dagate yaate abbittano xiinxalo lowo geeshsha hagiirsiisanote.

xagicho xagicho lamewa bandanni budu xagichonna hakkimetenni woy sayinsetenni anfoonni xagicho yinayeha ikkanna kuni xagichi mayira mamaa qolle anfanni yinummoha ikkiro mannu babbaxxitino daninni xiinxalle afanno xagichooti

dubbu latishsha yaa mayyaate yinumoha ikkiro dubbu latishshi babbaxxitino doogonni haqqe babbaxxitino saada giddo galatenna lowo horo uyitanno kunnirano dubbu saada hee'rate waanna gede horonsi'nannihu dubbu ltishsh lttism lowo geeshsha hasiissanno yaate

Hidhanna hirate mereerisha kuni hidhana hirate mereerisha babbaxino dani hira afi'nanni hidhanna hira yinanni woyte ani mittoricho uduune masse hire woleho hire woxe soorema garaati yine henidanni

Maganu mini fayinaanisete owaanite tenne finaanisete owaanitte mine minate qarrammo manna kaa'late wonigela iilishate babbaxitinno

Uduunnu lowo geeshsha danchaho. Kunino mannu angatenni, mashinetenni, babbaxitino xaawulinni, haqqenninna burushshanni loose biifise angate loosinni addinta minenna biiro biifisa dandiinanni.

Onlinete hidhanna hirate hayyo tini hayyo babbaxitinno doogonni uduunnicho wucvete nooha Ethiophiyh widira qolle eesinanni doogo ikkitanna tenne onlinete owaaniteeti yineemmo yaate

Manichu dubbo hirohironisiranno woyte haqqe te"ee mure horonisiriro te"ee woroonni kaasanna woroonni latisa hasiissano konnira dubbu horo lowonitanni jawate dubbu yaa haqqe haqqe giidhate babbaxitino xaawulla loosatena xarapheeye loosate horonisi'nanni

lowiddaanna ishine hogombanni kaameella haddiintanni jawa hora uyitanni afantanno ishine gamba assite katamunni wolewa massite hunitanni afantanno adtiintanni qooxessa biifisate looso loossanni nooreeti insa

Dubbo kalaqamu saada qooxeessa seekine huxine dubbo latinse babaxitino garinni towante seekine biifisa hasiisano konnira dubu adinta latisa hasiisano yee hedeemma.

bude kuni budi mayinni xawinsanni hiittoonni xawinsanni yiniro mitte daga umise bude xawissanno doogo noose lawishshaho sidaamu daga budensa xawissannohu ittanno garinni uddidhanno garinninna umo amaxxanno garinni babbaxxitino daninni budensa leellishanno doogo noonsa

budu budeho yineemmo woyite mannu uddi'rate dani itate daninna heerate dani budu noosi lawishshaho sidaamu mannira lowo budi noosi'ri giddo kuni budi mannu coyiranno woyite affini yee hanafate budi noonsa yaate

Ishi Mobile baankubbate suuqubba tini suuqubba additta danchate mannu hira hidhano woyte qarramikkinni angasa noo mobilenni birra transfer asse xaqamanote yaate konirano mobile baankingete horo lowote.

taraawanni xibba mamaanninna hiittoonni saanno woleho yinummoro umihunni mundeete xaadooshshinni foolunni ama anga amadatenninna hunkuunni sa'ano xibba ikkanna kuni xibbi addinta bushaho

Hidhana hirate mereerisha. Hidhana hirate mereerishaati babbaxitino intanni sagalena lekkate wodhinanni koatte udi'nanni uduunne anfanni base ikkitanno.

tini inshuraanse gobbanna manna riqiphe lowo daniinni shiqisha afantanno inshureanse ikkitanno mannu baalu inshuraansete mazaggaame ise giddo hee'riro dancha labe leellanno

tekinolooje tekinolooje lowo geeshsha jawa horo uyitanno tekinolooje babbaxxitino daninni horonsi'ra dandanni lawishshaho tekinoloojemmo bayilete woy bilbilunni kowiicho hee'ne wo lewanoohu ledo xaandeemmo gede assiyanno xaadooshshe tenne tekinoloojete yinanni yaate

kuni mannu bura woxe woy kaashe woxe anga adhe harannoha ikkiro babbaxxitino basera konne birra horonsi'ranno mayira horonsi'ranno yinummoro mannu woy konnekishiine gibbeenna baankewa salfe batidheenna qarramannokki gedeti.

korreente beenkanni sinu mereersha kuni korreente beenkanni woyite babbaxxitino quchuma korreente shiqinshanniwa woy iillinshanniwa ikkanna tini korreente mannaho caabbichoho horonsi'rate addintanni jawa geeshsha horo uyitannote

Manchu beetti addi addi egennosi horonsire loworicho daddalara dandaano kuri daddali giddono mitu daddalli minina biirote uduuni daddallano ikka hasiisano kurino babbaxitino dananna babbaxitino suudini shiqqisha dandaa hasiisano.

Gobbayiidi daddalu biironna woxu soorro kuske yinanniti birra soorrinanni doogo ikkitanna gobbayiidi ledo assinanni xaadoshshi addinta danchaho yaate.

waa shiqinshanni darga waa ashshange shiqinshanni waa baamba loonse shiqinshanni waa du'namaancha waa shiqinshanni waa ispoortete horonsi'nanni waa shiqinshanni lowo dani wayi no yaate

budu maati yinummoha ikkiro bude babbaxxitino doogonni kullaa dandiineemmo kuni budi mannaho jawa horonna jawa kaa'lo aannoha ikkanna konne budenke seekkine amandummoro anera dancha lawannoe bude manchu beettira mitta dagara ayimmase xawisanno horo aanno

mannu kawiichinni dagobbotenni gobba ha'rate babbaxxitino doogo doogo ha'rate horonsiranno horonsi'rate hasiisannoti dijitaalete baatooshshi hayyo lowo geeshsha manchu beettira jawa horo uyitanno

hodhishshu maati yinummoha ikkiro hodhishshu babbaxxeyo dani hodhishshi no lawishshaho makiinu kaameelunni ha'nanni hodhishshi babbaxxitino faradunni ha'nanni hodhishshinna babbaxxeyo dani hodhishshi nooha ikkanna konne hodhishshaho yinanni

boondubba babbaxxitinno gobbanni lawishshaho kienihunni muyyaletenni babbaxxitino sudaanetenni hattono wole wole gobbanni etophiaho dadde lamanni afamannu boondubba lowo geeshsha danchate yine hindanni

gobbaeri daddali silke motiina babbaxxitinoricho firjeoo ikko babbaxxino uduunne gobbairinni giddora eessinanni tenne eessinanni woyite gobbayid birrinna itophinni birri baxxino daafo birru woxu soorre guqe horonsi'ne woxe soorra hasiissannota leellishshannote yaate

Mannu daddallo addittanni baxano korkaatuno babbaxitino eonna babbaxitino woxe affirano daafoti kuni daddaloti yinannihu lowo geeshsha danchaho lowo geeshsha kaa'lano woxe addittani gamba assirate kaa'lanoho.

DUbbu daantani woyiite daatate lowo geesha halchishanoho qoleno dubbo latisa qoqowoho dagoomaho jawa geeaha irko ikkitanno

hodhishsha hodhishshaho yineemmo woyite tini hodhishshu owaante uullate baattote aanaanni afi'nanni hodhishsha iimaanni ayyarete woy bubbete buuwanno hodhishshanna wayi aana assineemmo hoxishsha yine duuchaawa gaammanni

polotiku isi maati horosi maati yinommoha ikkiro mitte daga wole daga ledo xaaddanno buusa ikkanna kuni polotiku gashshaano gashshaanote ledo assitanno xaadooshsheeti

Dikkote giddo supermaarketete lowo uduunne afi'nanni. Kuri uduunni giddo intanni sagale, uddi'nanni uddano hattono babbaxinore ikkanna...

mobayiili baankinge ranke hasi'noonni base iillatenna yanna horonsi'rate addiintanni baxxissannote yaate mannu yannasi garunni horonsi'rate mobayilbaankinge horonsiriro danchaho

Maganu mine faayinanisete owannitte tini maganu mine faayinanisete owannitte yinanitti manna maganu mini woxxe amadanno manicho amanaminohana qulawa dooranni

Sagaletenna agu mine mannu sagale ite kairo babbaxitino agatto aga hadiranno bunano aganno yaate bunu goxichu daannoki gede assanno yaate.

dagate afansha shiqinshannihu babbaxxitino basera daga afantannowa ikkanna kunno dagate afanshi manchu gobbasinna dagasi egensiisanna wolewo kula hasiissanno kunnirano dagate afanshi babbaxxitinno base ikkitanna hattee baseno dagate afansha yine woshshinanno

mannu quchumunninna baadiyyetenni xaade gamba yee dikkote hira hidhanno hidhanno woyiteno mannu supermaarkeettete ashshagaminoha ba"annokki uduunne hintannihanna uddi'nanniha afi'ranno baseeti

riili isteete katamu mereero hee'ranno mine ikkitanna kunni midirano mannu galanno lowo manni gamba yee mittimmate heerannowati yaate gamba yee yineemmo woyite mitto mine ikkikkinni duucha kifile noose daafo mannu umi umisi mine heeranno riilisteetete giddo heeranno mannino adinitanni babbaxxitino baseminna babbaxxitino qooxeessi manna ikkanno

ispoorte isipoorte mannaho jawa kaa'lo assitanno mannu keeraanchimmasi agadhara ispoorte loosanno tini ispoorte mannaho maalasi biddi assite biifissara loonsanni ispoorteeti

mootimmate elekitiroonikise owaante yinaniti tini elekitiroonikise babbaxxitino bayicho mannu horoyisi'ranno elektiroonikiseeti tini gashaano gashshaanote ledo giddoonni heedhe gobayidiri ledo xaaddanno owaante ikkase addinta danchate

babbaxxitinno dani agattonno bunu mine kuni sagalete mini babbaxxitino dana maalu sagale buddeena beyyaanete waasa ikko hasi'nire afi'nanno mine ikkanna kuni sagalete minino bununo heeranna buna babbaxxino manni aga baxanno yaate kunnirano bunu danchaho

ilamate barri borreeshsha mama borreessinanni yinummoha ikkiro mittu manchi ilamino barra borreessate babbaxxitino looso eanno woyite woy wole gobba haranno woyite ilamate barri borro hasiissannosi yaate

ilamote barra borreessinanni mereersha yaa mannu ilamino barra borreessanno gara ikkanna babbaxxitino basira ilamooshu barri hasiisanno lawishshaho gobbedi gobba ha'nanni woyite hasiisanno yaate

baankete apilikeeshine baankete apilikeeshine yaa baanke babaxxitino doogonni anga amande zoorani doogooti yaate tini doogono addinta mannu horonsiriro dancha doogooti yee hedeemma hattono shota doogooti tini yaate

Boonidu boonidda babbaxitinno meyaata ikko labbalu uduunne shimaaduyiha ikko jajjabu uduune afi'nanniwa ikkana boonidu addinitanni qinaashe waaginni woy shiimu waaginni afi'neemo uduunicho ikkano yaate konnirano boonidu danichaho.

Baanketena gutu maamara addintanni danchate yee hedeemma. Manchu lophate loossano base ikkitanna Manchu woxe masse suuqiranno baseeti yaate.

hidhinanna hirate mereershira mannu babbaxitino dani sagalla ikkitoo uddi'nanni uduunne wadhinanni caamma babbaxitinno hidhanna hirate mereersho afi'nanni kuni hidhanna hirate mereersha yine woshshinanmihu addinta dagate lowo horo aanno

agatto lowo geeshsha danchate yee hedeemma mannu babbaxino buna agiro faa yaanno dibbirtete fulanno yaate konnira agatto danchate mannu age kairo kayiinni sagele ite kairoori fataa yaannohu

fayyimmate udiunne fayyimmate uduunne yineemmohu babaxxitino hakimete mine woy mineenke fayyiimmatenni uduunne seekkine haishshine agara hasiissanno konne hiittoonni agarreemmo yinummoro babbaxxitino saamunnanni hashshine agarreemmo

Real State yineemmoti babbaxitino minna minne jajjabba fooqe mine mannu galano gede horonsi'nanni real state'te yineemmo yaate tini real state babbaxitino horo uyittanote yaate.

ani onlayinete hidhanna hirate hayo afa hasi'reemma korkaatuno mine'ya hee're lowo uduunne gobbayidinni hidhe itophiyu giddora eesse mine'ya wodhate hasi'reemma kunnira onlayinete hidhanna hira haddintanni dancate yee hedeemma huraati

mine seensille agarate minu biinfille agarate mine biifisate babaxxitimmo geexaa geexenni loonsoonni uduunnicho minirano ikko biirote biirote geexaageexe addintanni hasiissanno yaate konnirano biiro lowo geeshsha biifisanne uduunneeti

mobalbaankingete suuqubba yinanniti babbaxxitino suuqe sidammo baanke ikkitoo nigidi baanke babbaxxitinno oromiyu baankeno ikkito babbaxxitino bankenni baankete suuqubba horoonsi'ranni afamanno mannaati yaate

inshuraanse maaho horonsi'nanni yinu muro inshuraanse mannu makiinu galchamiinna abba itinno makiina xagganatenna horonsirate hsiirsanno hooxeete tinni inshuraanse jawa hora uyitannote

Adintanni supermarket manchi beetira danchate yinanni. Hattono babbaxino qaaqqullu sagallanna ba'anokki sagale hakkiicho afi'neemmo yaate.

Lowidana ishine hogonbanni kaamella kaameella tini lowidaanna ishine hogombanni kaameella mama anfanni yiniro babbaxxitino base'ra anfanni kaameella ikkitanna tini kaameella ishine qooxeessu biifisatenna qooxeessa bushurinni gargarate horonsi'no...

Akisiyoone shiimunni kayiise jajjabu manni geeshsha tuqqinanita ikkitanna birraho bikku woyi bikku nookkiha birra tuqqine adhinannita ikkitanna tini akisiyoone adintanni danchate.

mannu babbaxxitinno garinni dubbo horonsi'ranni afamanno umihuni haqqe giidhate babbaxxitinno mine mi'nate babbaxxitinno doogubba loosatenna babbaxxitinno seesu wombarubba loosate dubbunni haa'noonni haqqenni loonsanni yine hendanni

budeho yaa isi mayyaate yine hendummoha ikkiro budu mitte daga mayimma xawisannoha ikkanna kuni budu babbaxxitinoo beeri beeresewootaho yineehu woy itophiyu daganna dagooma xawissanno

Poletika poletiku gashshootu ledo xaadisaminno qaale ikkanni annu polotika horoonsire babaxxitinno beheere sinne dagasi riqiwe uurranno bayichooti yine hendanni

dikko supermarkeetena butukete yinanni woyte babbaxitino katamiranna babbaxitino quchumiraafi'nanni dikkubba ikkitanna tini dikkubba babbaxitino haaro uduunne hirranni baseeti yaate

hidhanna hirate mereersho babpaxxitinno daddalaanonna babbaxxitinno hidhanno manni xaadanno base ikkitanna daddalaanono birra tirfe afidhara hasidhe lowo uduunne hirtanna daddaltanni afantanno hattono hidhanno mannino hagiirraamo ikke hidha hasi'ranno yaate

Onlinete hiranna hidhate hayyo tini hidhanna hirate hayyo lowo geeshsha horonsi'nannite tini lowo geeshsha shottanna dancha doogoti korkaatuno mannu noo basera heere dikkirano dikkoti.

maga'note mine maga'note mini addintanni mannu magano magansi'ranno base ikkitannotini baseno addintanni mannu maganunniwa mare fooleeshi'ranno baseeti kunnira maga'note mininno addintanni baxisanno yaate

isiporte manchoho maye horo uyitanno yinummoro jawa horo uyitannote

Tini owaante mannaho lowo horo uyiitannote. Tini mootimmate owaante yoneemmoti addinta danchate.

mittu manchi isipoortete kainnahunni mitte daga woy mitte gobba riqiwe ispoorte loosa dandaanno lawishshaho ispoorte dodansho tini dodanshote isipoorte wole daga ledo assinannita ikkitanna gobbate jawa kaa'lo uyitannote

fayyimmate polise woy hedo cu'mishiishsha tini hedo cu'mishiishate yineemmoti fayyimmate daafira dagate uyineemmo owaante ikkitanna tenne owaante dagate xibbu mamaanni taraawannoro kulanna seejjo a hasiissanno

gobate ayimmote xawishshu karde biirubba tini biirubba lowo geeshsha mannaho horo uyitanni afantanno tenne biiro maarre aimmate xawishsha woy mattawiqiya afira hisiissanno kuni wolewa ha'rate horonsi'naayiiho

paasipoorte mannu babbaxitinno yannaanni mare fushshi'ranna lowo biririnni ikko mangistite aqirfootenyi fushshi'nanno paasipoorte huucce ha'rate jaba geeshsha hasiissanno

superimaarkeetete giddoo lowo manni afamanno base ikkitanna tenne basi'rano bapaxxitino qaaqquullu uduunne ba annokki sagalla qaaqquullu ado babbaxxitino qiwaattanna albaho riqqineere umoho riqqinanni qiwaatta afantanno baseeti

Ado laluwinni xuure ha'nannitta ikkittanna tini adono mannu lowo geeshsha baxani affamano korkaatuno miqicho sisittano daafonna wolqa uyittano daafo mannu lowo geeshsha baxano.

gobboomu ayimmate xawishshi kaarde yinanniti tini ayimmate xawishshi mittu manchi wole gobba ha'ranno woyite ayimmate xawishshi hee'ra hasiissannosi kuni ayimmate xawishshi baalu mannira danchaho yine hendanni

Inishshuraanise manichu beetira gawa horo uyitannote yaate konnirano inishshuraanise baalu eiro danichaho. Mannu baalu inishuraanse baxana laeema mayira baxxinanni yine hasaanibiro kayinni mannu baxano korikaati ise alibillite mannaho waasitna ikkito daafiraati.

ado manchu beettira karbo hayidereete babbaxxitino iibbille aatenna adotenni pirootiine afi'neemmo kunnirano ado qaaqquulleho jawahonna wedellaho ikko lowontanni hasiissanno kunnira ado manchu beettira wolqa aatenni mundee ledatenninna maalu xankarra ikkanno gede lowontanni ado horonsira dandiinanni

baankete apilikeeshine baanke ha'nanni woxe fushshi'rate shentikkinni babbaxxitino hira hidhinanni woyite suuqete transifere assine babbaxxitino hira hidine garu nindikki'ne daa dandinanni yanna horonsi'ratenna yanna qoxxophote lowo geeshsha danchate yeemma

dikkote woy supermarkithote woy butukete qaaqqullu jajjabu uduunne babpaxxitino daninna babbaxxitino garinni afi'ranno base ikkitanna mannu addinta halche da"ate hidhanno bayichooti

dikkote yineemmoti mannu dikkote babbaxitinno hira hidhara ha'ranno baseeti babbaxitino bayichinni daye gamba yee dikkire horonsiranno kunnirano dikkote mannu hidhanninna hiranni afamanno baseeti

hidhanna hirate mereersha yinannihu hidhinanni mereershira babaxxitino mini uduunne lekkate wodinanni koatte uddi'nanni uduunne diphinanni birdilibise alganna wolootano kuri labbinore dikkote mereershira afi'nanni

Kuni onlinete loosi woy onlinete hidhana hirate hayyo manichu lowo uduunne gobbayidinni Ameerikunni Aroounnina chinunni ikko babbaxitinno dani uduune Ethiophiyu giddora eesse hidhatenna hirate hasiisano danii horonisiranno

tini supermarkeetete woy dikkote woy, yinanniti addinta danchu garinni biiffe leeltanno danano lowo geeshsha biifissanno ise giddi loosanno manni addintanni biifannoha lawe leellannoe

hidhinanni hirate mereershi dintanni sagale shaana maxeessa dinnicha timatime shunkurta hattono wolootano kuli rabbannore loworicho afi'neemmo base ikkitanna tini baseno addintanni wodani gede hasi'noonnire baalare hidhinanni baseeti kunnira baalun kunni hidhino

giirate dano gargarranni bayicho kuni giirate dano gargarranni bayichi mayinniho yinummoha ikkiro giirate dano babbaxitino basera iillituha ikkiro rahote iillatenni giira xoyissate looso loossanno baseeti yaate

inshuraanse einno manchi addintanni dimasanno korkaatino inshuraanse dodde iillitanno mayira ise mayira horoose maati yinummoro addintani lowo horo noohose konnira noo mannu baalu ise e'e horonsi'riro dancha lawebleellannno

konne woxe mannu addinta babbaxitino doogonni horonsi'rammo kuni kaashe woy bura woxe yinannihu anga hardiwere woyini darchamo birra anga amanne ha'neemmo garaata

dubbu horo maatiyine la'numoha ikkiro dubbu babbaxxitino horo aannoha ikkanno tenne horo giddono babbaxxitino turiste wuccete dagge gowanya'anno woyite itophiyaho lowo eo uyitannota ikkitanna addintanni dubboo garagaranna latishsha seekkine biifiisa hasiissanno

hospitaale woy fayyimmate mine yinanniti hosimannu xiwame mare akka'mannunna xagicho afi'ranno base ikkitanna tenne basera fayyimmate lowo geeshsha hisibe agalaggaltanno yaate

Onlinete hidhanna hirate hayyo yineemmo woyte tini addinta babbaxitino uduune babbaxitino danana gobbaayidini eessate horonsi'nanni.

maganu mini woxe babbaxiti doogora horonsira hasiissanno tenne doogono hattono manna kaa'late beetikirstaanete xeannorewonshshate babbaxitino doogo assatenna mine minatenna beekirstaane biifisate horonsi'nanni

boonda horonsi'nanni woyite seekkine hayishine uddi'nanni korkaatunoo babbaxxitino doogonni babbaxxitino mannooti uddidhino uduunne ikkino daafo keeraanchimma agadhate addintanni seekkine qoropha hasiissanno yaate

mootimmte ijaarara mootimmate ijaara babbaxxitino base'ra lawishshaho itophiyu giddo noo killilubba woy baalante kililubbara hee'ranno ijaara ikkanna kuni ijaari lawishshaho xeenu biiro rosu biironna babbaxxitino ijaarra ikkitanna kuni mangistete ijaarraati yineemmori babbaxxitino horo uyiitanno.

paasipaarte shiqinishanni mereersha yaa mayyaate yinummo ikkiro paasipaarte wuucce haratenna gobbadi gobba kanaada amerika US nna babbaxitewo gobba ikko harate horonsi'nnni woyite shiqinishanni mereershaati

maganu maga'note mini fayinaansete owaante yinannihu konne uduunne woy konne woxe amadannu manna doorrenna konne mannu gamba asse woy mannu maganu minira uyino woxe garunni horonsi'nanni gede assinanni

Tinni lowidaanna ishine hogombanni kaameella addi addi horo uyitanoreeti qoleno manu ishinu batiyninni xiwanunni amadamanoki gede hasiisano tene ishine hogobe wolewa masite huntano.

Onlinete hidhanna hiramate hajjo babbaxitino lophitino gobbuwa horonsidhano hayyoti yaate tini hayyono onlinetenni loosso qalalsatenna shotta doogonni horonsi'nanni gedeti.

giirate dana gargarranni bayicho giirate dana gargarranni bayicho yinanni woyite boq babbaxxitino adagi giirannihu iiliro ranke gargarate horonsi'nanni baseeti yaate

Reale statete yinanni woyte bexami jawa fooqe ikkittanna tini fooqe mannu galate horonsiranno tini gallanni jawa mineti jawa fooqeti addittanni katamu mereero heedhanote yaate.

akisioonete dikkubba yinanniti mannu maamarunni gamba yee babbaxxitino akisiyoone tuqqanno base ikkitanno tini akisiyoonete base lowo geeshsha dagate jawa horo uyitanno baseeti kunnira no lowo dagaa akisyoonee euro danchaho yee hedeemma yaate

Akisiyoonete dikkubba mannu akisiyoone dikkiranno woyte umi umisinni umi umisi coye ganibba asse hiranno yaate konnirano lowo geesha asse harunisanno

Akisiyoonete dikkubba addinita danichate lowo geesha mannu horosiranote ganibba yee shiqisha shiqishiranno tenne shiqishanno woyte mannu mayra shiqishiranno hede diassinanni

tini konfiraansi ubba lame tironoose konfiraanseeti mitti ayyanaame konfiraanse ayyaanaame konfiraanse manne magano galatannonna magano ayirrisanno base ikkitanno

Hidhatena hirate mereerishi giddo mannu babbaxino coyii daddalanni konni giddono shaana, tumaatume, waasa, shaana, kaarote, dinnichanna babbaxitinore afi'nanni.

Tini dikkote mereershi woyi superimaarkete yine woshshineemmoti addintanni anera heedhome'ero lowonta tashshi yaanoe korkaatuno baalu manni anewini daaye hidha dandaano gede wo'milunni shiqqisha hasiisanoetta asawe heere shetomma.

kaameela hirranni base hattono babbaxxitino kaameella fano badhiito fano ikkitehota cubancho sargete kaameellanna babbaxxitino manna hogobbanno kaameella afi'nanni yaate tenne kaameela lowo dero agalaggaltanno kaameellanna babbaxxitino kaameella anfanni baseeti tenne kaameella woleho danchu garinni leelinishe hirranni

kalqete fayyimma yineemmo woyite babbaxxitinno alamete giddo noo gobbuwa kalqete fayyimma biironna kalqete fayyimma doktorooti ledo assinanni xaadooshshinni kalqete keeraanchimma hiittoonni agara hasiissannoro agarranni garaati

hidhinanni hirate mereershi mitoricho hidhinara marriro lowore hidhinara hende lowo birra amande ha'nanni ha'nihu gedensaani hagiirsiisanorenna baxisannore hidhina danganni.

riilisteetete yineemmoti mannu gamba yee loosanno baseeti mannu gamba yee mayira loosanno yinummoro riiliisteete loosannohu mannu heerate quchummoo waye baadiyete noo manni gamba yee daye loosanno doogoti yaate tini doogono addinta danchate

agunna sagalete mine babbaxitino shaqqadonna kaajjado agatto anfanni mineeti babbaxitino mannino e''e age dimbannowaati, kuni agunna sagalete mini lowo mannira dancha horo aanno yee hedeemma.

Farconna mannimate qooso woy amaaru afiini fitih inna sebe"aawe mebitoochi yinanniti tini mannu qoosora uuritinno uurinisha ikkana kuni uurinishino jawa horo aanno

Hedeweelicho dano hedeweelcho dano agarooshshe yaa mayyaate yinummoro babbaxxitino dano hedeweelcho daggannota agara hasiissanno lawishshaho tiraafiike kaameelu adagi iillannokki gede dagate qoropho assitanno garaati

quchumu daganna buussa yinanniti tini quchumaho loonsanni buusi babbaxxino ishine giddosi amadannoha ikkanna konni buusi giddonno babbaxxeho wayi fesaashubba wolewa hadhanno gede assinanni doogooti yaate

tini hedeweelchu dano agara yineemmoti babbaxxitino basera kaameelunni ikko xexxerrisunni dagganno dano ikkitanna tenne dano tiraafiiqete polise seekkite memmiirea uyite we rosishsha uyite daga agara hasiissannota leellishshanno

traawanno dhibba taraawanno xibbi maati yinummoha ikkiro mannaho babbaxxino doogonni sa"anno xibbaati kuni xibbi hiittoonni sa"anno yinummoro foolunni mannu anga amadatenni babbaxxitewo mannu ledo assinanni xaadooshinni sa"anno xibbaati

gobbayidi daddali biironna woxu soorro kosike yinanniti addinta gobbayidi daddali wayi ekisipoortinna importi yine woshshinanniti ingilizenyunni tenne horonsira addinta dagate lophora jawa horo uyitanno.

tenne bayichira loworichi afamanno dikkote yineemo woyite dikkote giddo dinnicha zayite shunkutta maxine babbaxxitinore fiino gaashe hattono bullee afi'naanni bayichooti

akisiyoone mannu jawa ikko shiimu manni babbaxxitino doogonna babbaxxitino safarira baankete ikko mannu anga tuqqanno tuqqo ikkitanna tini akisiyoone manchu beettira lophote lowo horo uyitanni afantanno

Dikko ha're hasireemmare baallanka hidhe daatenni hirate mereershi heeriro lowo lowo uduuncho hidhinanni yaate, hidhinanni uduunchi addittanni hagiirsiisanonna baxisanoha ikka noosi.

Tini dagate afansha shiqisha woyimi aqiribote babbaxitino sekitere loossano biirora babbaxitino doogonni daga shiqinshannite, daga shiqisha yaa mayate yinuummoro hizibe egensiisa dagate bayilenna heerano gara woleho leellishate.

Sagalete mine mannu mayitta ikko labbahu lowo manni sagale ittara sagalete mine harano sagalete mine harano woyte mannu sagale wodanisa garinni itte babbaxitino agattono age danchu garinni fatta yaa hasirano yaate konirano babbaxitino agatto lasilasa ikko babbaxinore aga hasirano yaate.

Akisiyonette yinani woyite mannu quchumaho ikko baadiyette gamibba Yee woxe suuqiranno base ikkitana tini akisiyone mannaho lowo geeshsha danicha gede xa'qanitanote

tini kaameella polisxaawaho polise babbaxxitino bayicho kawiinni ka'a rahooshshunni jaddo loosantu basira iillate horonsidhanno kaameella ikkitanna addintanni tini kaameella lowo kaa'looshshe assitanno dagate yaate

dagate paarkuwa tini dagate paarkuwa yinanniti daga marte horonsidhanno base ikkitanna tini base babbaxxitino jaddo gargartannonna dagate irkishsha uyitanno paarkeeti yine hendanni

baankete apilikeeshine baankete apilikeeshineeti yinanniti tini apilikeeshshini bapaxxhitino garinni mannu horonsi'ranni afamanno tenne apilikeeshineno ismaarte yinanni silkenni horonsi'nanni apilikeeshine ikkitanna diri apilikeeshinne lowonta shaqqadu garinni horonsi'no

Reale state katamu mereero katama lowo biinfile uyittano yaate qooxxeesu dambete lowo geeshsha biifano real state biifinse minani daafo minanni basenna dargi addittanni baxisanoho yaate konnirano real state danchate.

Baankete apilikeshine ,apilikeshine tene pristoreteni dirisine horonsi'nanni doogo ikkittanna tini doogono addittani danchate yaate hattono mannu mulenni yannantenni horonsire qaensa harate xaqattano yaate.

kuni biirotenna mini uduunne yinemmohu maamaati yine hendummoha ikkiro biirote biifisate babbaxxitino siwiillanninna babbaxxitino worqenni loonsoonni uduunneeti biirote ofollate horonsi'neemmo wombarrano ikkito wolootano hakkuri labbannuri

Haqquna haqqu uduunini loonisse minninna biirote iqa biifisate horonisi'nanni boorotenna mini uduunnichi addinittanni baxisanno la"ateno injaano konnirano mannu sesiisenna biifise loosinno uduuneeti yaate

inshuraanse dancha gede mannaho horo uyitanna la anni leelleemma mannu ise baxanno mayira baxanno yinummoro lowo geeshsha dancha horo uyitanno daafooti korkaatino ise baalu manni horonsi'riro dancha lawannoe

bude yineemmo woyite sidaamu dagara babbaxxitino budi danu noosi kuni budi hiittoonni xawinseemmo yinummoha ikkiro sidaamu daga mayiti ikko labbaahura babbaxxino budi noonsa

Baanke babbaxitino applicationubba mannu horonsirano gede kalaqano yaate tini netiworketeni ikkittana netiworke noo saatera lowo geeshsha horonsiratenni qarra tirate horonsi'nanni doogoti, tinino babbaxitino yannara horonsi'nanni.

riilisteete mangiste ikkitoo gillesewe minte babbaxxitinno maabara kalaqqe mannu hee'ranno gede assitanno yaate kuni maamarunni hee'nanni minino katamaho babbaxxitinno looso loosanno manni galanno basa ikkitanno tini baseno danchate yine hendanni

isipoortete maati yidummoro manchu xeeninetera jawa horo uyitanno

Mannu dikko harano woyte mitu hidhara mitu hirara mittore amade konnirano lowo manni hidhinore amade woxe tirfisirara hasirano.

riilisteete loosa jawa waaga baatisiissanno ikkirono kayinni mannu hee'ratenna woxe jawa afi'nanni yine hindanni baseeti iseno heedhannoohu quchumaho biifanno darganna katama biifisate quchuma lowo geeshsha biifissanno

Supermaarketete yinanni woyiite uduunne intanni sagale babbaxitino garinni ashagantinnota afi'nanni baseeti yaate.

riili isteete mannaho jawa horoo uyitanno mannu tadaraajjae jawa fooqira biiffanno basi'ra shiima birra baate hee'ra dandaannowaati yaate kuni noo katamo heeshshora addinta dancha ikkinota leellishshano

poletiku isi maati yinummoha ikkiro mitte gosa woy mittu rosincho rosino manni mitte daga riqiwe ofolle hattee daga daafira coyi'ranno woy hattee daga daafira yaanno yaatto poletikaho yinanni

dikkonna supermaarkeetete babbaxxitino hiranna babbaxxitino uduunnicho danu danunninna haaro ikko haaro uduunne danchu garinni hasi'noonni gede afi'naniha ikkanna tini supermaarkeette jawa horo uyitanno

Taaltino ayere afirate babaxitino garinni babaxitino xagga hakiichinni afi'neemo dubbu horo adinta dubbo latisa jawa geesha manchu beetira adintanni hasiisanote yine hendanni.

Daddalaano addinitanni daddaliytanno woyte shiqishanno biirotenna mini uduunne babbaxitinno haqqunninna isipoonijetenni hattono laazitiketenni hattoni siwiilunni hattono woriqetenni koonisoonni uduune ikka no babbaxitinno biirotenna mine biinifille aanno uduuneeti yaate

baankete guuta gutu maamara baankete ledo tirfe ikoo kisaara mitteenni beeqqanno base ikkitanna gutu maamari addi addi horoo afi'rino tirfe beeqqe babbaxitino doogonni mannu suuqe fa'ne daddala horonsi're baankete ledo loosanno

mini uduunne woy biirote uduunni daddalaano adintanni lowo waagira hirtanno uduunne ikkanna kuni uduunnino biirote ofollinanni woyite babbaxxeyo manni daye daatanno woyitira lowo geeshsha biifenna injiinoha ikka noosi

agunna sagale temmine way bunna beetoochi inna migiriitochi yinannihu addinta danchahu sagale hudi'ne marre itate jawa geeshsha holonsi'rate hasiissanno gobbaati

fayyimmate mine hospitaalete yineemmoti mannu babbaxxino xiwaminni xiwamiro mare akka'mannowa ikkanna tenne hakkimete mine fayyimmate mineeti yine hoshshineemmo tini fayyimmate mini dagate dagate lowo horo uyitanno mineeti yaate